Paɣaba n ʒi adiila nim chɛna ka piri namda nima ka yɛ nyingokoriti ka piri nuchɛha ni bansi yino gobila chinchini zaɣ vakaɣali ka ban bɛ bi nyaangi maa mii gobi chinchin dozima

Pala ayi n doya ka loori shɛli doli nudirigu ha ka loori shɛŋa doli nuzaa pala maa sunsuuni ka loori shɛli nyɛ gamo n doya

Paɣaba n ʒi daani ka yino yɛ liiga sabinli ka bi pili zipili sabila bi nudirigu ni bi nuzaa binwola n biɛni binwola maa puuni gonda biɛni